Dɔnɔa ɖe mlɔanyi ɖe abati dzi, dɔnɔ dzikpɔlawo oƒoxlē, dɔnɔ dzikpɔlawo le nɔnɔme tɔxea ɖe me, wo do nu vovovowo, wo bla wo be ŋukume, o kɔ nuwo bu ta, o kɔ nuwo do ɖe asi ele dɔnɔa kpɔm, dɔnɔ dzikpɔla ɖeka le nu ŋlɔm ɖe agbalē dzi.

Ame aɖewo le anyinɔƒe le exɔ aɖe me, xɔa me ƒe nɔnɔme le sika ƒe nɔnɔme, wonɔ anyi ɖe nu dze aɖe dzi le anyigba. Wodo wobe afɔwo ɖe megbe, wobɔbɔ ɖe woƒe ŋgɔ kpɔm, eye wo ƒete woko ta, woda vɔ ɖe abɔ.

Amewo le tɔdzi. Wodo awu vovovo. Ame gbɔsusu aɖewo ƒo ʋlã wo le atsitrenuu. Eɖewo le anyinɔƒe. Ɖeviwo kple ametsitsiwo. Eɖewo lé xexi ɖe asi. Eɖewo ɖiɔ kuku alebe wole eho ŋlim le tɔa dzi.

Le vidaƒe, wole asi ŋɔm na ɖeviwo, woakpɔ eƒe nɔnɔme ɖa, nugowo le wo gbɔ. Abi donu le wo gbɔ, ɖeviwo le atia gɔme. Ɖewo kɔ nu bu ŋɔtinu. ɖewo gbi ɖa.

Tɔ gã aɖe to, xɔ gã aɖe le tɔa to. Tɔdziŋuwo le afi ma, amewo le tɔdziŋu me. Aflagawo le yame le ati ŋu eye amewo le nɔnɔme vovovo me. Ŋutsu kple nyɔnuwo sia.

Mɔzɔlawo le mɔ zɔm wole agbɔsɔsɔ gã aɖe me wole nɔnɔme vovovo me, ɖeviwo kpletsitsiwo siaa, wodo awu nɔnɔme vovovowo aɖewo lé akpete ɖe ta, wokpla akpete ɖe megbe wole mɔ gbadza aɖe dzi zɔm.

Nusrɔ̃xɔme. Ɖeviwo le nusrɔƒe. Ŋutsu aɖe tsitre ɖe wo gbɔ le nu fiam wo. Wo pɛte woɖɔ gaŋkui. Wo le atsitre. Ekplɔ gã aɖe le ŋutsua ƒe kɔme eye woƒo xla ekplɔa. Wo pɛte le awu ʋi me.

Dɔnɔwo le anyimlɔƒe. Womlɔ anyi ɖe woƒe abatiwo dzi. Abato vovovowo ame aɖewo tɔ kɔ do ɖe dzi, ame aɖewo tɔ mɔ anyi gbadza. Dɔnɔdzikpɔlawo le atsitre le wo gbɔ. Wo le agbale ɖe asi le eme kpɔm. bɔlago le ɖewo gbɔ eye ame aɖewo kɔ nu bu ŋutsi nu.

Ŋutsu aɖewo le atistre le teƒe gbadza aɖe. woŋu ekpe aɖe eye edo le kpea te. Eɖewo ɖo asi ali, eɖewo le kusi ɖe asi. Woɖɔ kuku vovovowo. Woɖɔ wo le gakpowo ɖe asi eye wodo awu vovovowo le.

Keteke lɔbɔ aɖewo le teƒea. Amewo tɔ ɖe fima vovovo, ŋutsuwo kple nyɔnuwo, aɖewo kpla bagi ɖe megbe, eɖe ɖo enu eto me, wole asi ɖɔm ɖe nane dzi. Woatsi tre ɖe tame, e Keteke ɖo ƒea.

Ɖeviwo le nusrɔ̃xɔme wodo woƒe sukuwo. Eɖewo le bateri kɔ le nɔnɔme aɖe wɔm, wowɔ edzo ɖe wo ɖokuiwo gbɔ, ɖeka le nu kpɔm le didi ƒe, ɖeka le nu kpɔm.

Amaɖewo le atitre, wo do awu dzeŋ, ɖeka do abɔ ɖe ŋgɔ, xatsa abɔ ɖe megbe, eɖewo wɔ abe ɖowo di be woa dzo, ameha gbogbo le anyi nɔƒe, ole nu kpɔm, odo awu vovovowo.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe dzokeke dzi eye wobla agba ɖe megbe. Bubu hã le atsirtre le eƒe megbe eye wo le avɔ aɖe ɖe asi. Eŋu le megbe na nyɔnu ye le atsitre nu eye ame aɖewo nɔ anyi ɖe agbadɔ aɖe te eye wo le nu dzram le agadɔa te.

ma'ɖewo nɔanyi ɖe ekplɔ̃ aɖe ŋu eye ŋuɖuɖu aɖe ƒoxlã wó ebli atadi etsi pɛya kple seƒoƒo aɖe le wógbɔ seƒoƒo aɖewo le wóƒɛ megbe le ekplɔ aɖe dzi eye wó nɔnyi ɖe xɔ gã gbadza'ɖe me

amekuku ɖaka aɖe le gakpo aɖe dzi seƒoƒowo le edzi amowo latsitre ƒoxlãe fada aɖe le gbedodoɖa wɔm yevuwo kple ameyibuwo sia wótɔ ɖe amagba dede gbemu dzi eye wóle agbadɔ aɖe te eye eʋu ʋuwo le wó megbe

Tɔ gbadza aɖe le. Amwo tɔ ɖe etɔa to le ekeme. Amewo le nu lɔ le anyigba ƒo ɖe kotoku aɖe me. Eɖewo le attire. Wodo asiwui. Wodo awu ama, amadede ɖeka. Wodo, ɖewo do vovovo.

Yevu aɖe le woƒe dɔwɔxɔme, nuƒomɔ le wo, eɖewo asi fiam wo nɔnɔewo, wole nu ƒom na wo nɔ nɔewo, eɖewo le to ɖom, tsinono le kplɔ dzi na eɖe, ekplɔ le wobe ŋkume, zikpui le wo gbɔ.

Ame aɖewo wole mɔ zɔm le eŋudzeƒe. Baagi vovovo le wo si. Ɖeviwo kple ametsitsiwo, nyɔnu kple ŋutsu. Ɖevi ɖe kpla bagi ɖe dzime. Eɖewo le bagi tutum.

Amewo le fefe wɔƒea ɖe, wole asi ɖaŋui wɔm, amea ɖowo le anyi nɔƒe, eɖewo le atitre, eɖewo ɖo asi ali, ole nɔnɔme vovovowo me, ole awu vovovowo me.

Evidziƒe aɖe. wodzi vi eye wokɔe mlɔ anyi ɖe nudanu dzi. Nyɔnu ame etɔ̃ wo le xɔa me. Ɖeka le awu ʋi me. Ɖeka do awu amakpa blɔ. Nugo le wo gbɔ.

Dɔnɔkɔdzi, Dɔnɔdzikpɔlawo le atsitre ɖe dɔnɔwo gbɔ. Ɖewo le anyimlɔ ƒe. Wòle woƒe agbalẽwo ɖe asi. Abatiwo le xɔa me. Xɔmetsovɔwo le wògbɔ. Xɔame keke gbadzaa.

Ame aɖewo le àxɔ aɖe tame. Wo bla gakpo wò ɖe anyimlɔ ƒe. Ame ɖewo le nu ɖe ta. Wole zɔzɔm. Ŋutsuwo, eɖewo da avɔ ɖe ali, eɖewo Do atakpui. Wo petee wodo dzime wuie.

Nɔnɔmetata aɖe le ekpe dzi, wota nyɔnuwo kple ŋutsuwo ɖe me, nyɔnuwo be ɖa le lɔbɔ, ŋutsuwo be ɖa le kpui, nyɔnuwo do awu didi, ŋutsuwo sa avɔ ɖe ali, wole nu kpɔm le aya me.

Ame aɖe le nu dzram eye nudzra nudzraɖa vovovo le wo gbɔ, elé emɔ ɖe asi eye bateri le egbɔ, mɔlu le bagi me nu vovovowo le kplɔ dzi sikali le egbɔ.

Nyɔnu woame etɔ̃ aɖe le xɔme. Wole nu srɔ̃m le nane ŋu. Wotsi tre le nu, ŋku lém ɖe nane ŋu. Agbalẽ le akɔmena wo le ekplɔ̃ aɖe dzi le xɔ aɖe me. Wotsi gakpowo ɖe atitire ɖe nu le ŋgɔ na wo eye wodo asiui. Wo ƒete wole awu ʋe me.

Amea ɖewo le exɔa ɖe tame, eɖewo le atitre, eɖewo lé ati ɖe asi, wole exɔ ŋudɔ wɔm, ebɛ le exɔa dzi, ɖeviwo kple ametsitsiwo sia, odo awu vovovo, eɖewo do awu dzeŋ, eɖewo do atakpoe dzeŋ, eɖewo do abɔ dzi.

Ame eve aɖewo tɔ ɖe afi ma. Ŋutsu wɔme eve eke lɔ eke le wo gbɔ. Exɔtutu le wo gbɔ. Exɔa kɔkɔ, agbasra le wo exɔa ŋu eye wogba exɔa kple ekpetsotso le nɔnɔme ɖe aɖe ame.

Nyɔnu aɖe le atsitre ele anyigba tutunu ɖe asi le anyigba tutum. Bagi yibɔ aɖe le egbɔ, ekplɔ le egbɔ, tsinonu le ekplɔ dzi, agbale aɖe le fi ma. Zikpui le ekplɔ gbɔ. Nukpɔmɔ le ekplɔ dzi eye xɔmetsovɔ le xɔa me.

Ŋutsua ɖewo kple nyɔnua ɖewo le teƒea ɖe, eɖewo ɖiɔ gaŋkui, eɖewo wole wo nɔnɔewo lém, eɖewo bɔbɔ, eɖewo le atitre le wo nɔnɔewo kpɔm, exɔ gbadza ɖe le wo gbɔ, wo ŋlɔ nu ɖe pɛpawo dzi, eɖewo ɖɔ kukuwo, wole awu vovovowo me.

Amewo le takpeƒe aɖe. Ɖeka le atsitre, ɖe eɖɔ gaŋkui, ekɔ eka tsi de kɔme. Nuŋɔŋlɔ le nugbadze aɖe dzi. Ɖeka ame eve susɔewo nɔ anyi bubuwo le eƒe megbe eye nuƒomɔ le ŋgɔ nɛ. Eɖewo de dzonu kɔme. Wode

Evidaƒe aɖe ya hã le fi.wole atike nam ɖeviwo, nyɔnuwo le afi ma, ŋutsuwo le wo me kple ɖevi fɛwo, ɖewo le no nɔm, eɖewo wole atike nam wo. Nyɔnu aɖe lé fon ɖe asi.

Tɔgbadza aɖe le. Ame vovowo le toa to. Ame aɖewo le nu nyame, ame aɖewo le atsitre. Amea, ɖevia ɖe le aŋɛgba ɖe asi. Wonɔ anyi, etɔdziʋu vovowo le wotɔ. Ame aɖewo nya nu sĩa ɖe etɔa Togo

Ame aɖewo le fefe wɔm kple aha ŋutuvi. Ŋutsua adewo tɔ ɖe fima, eɖewo le anyi nɔ ƒe. Wole anyi nɔƒe, eke sugbɔ le teƒea. Wokɔ woƒe akpete da ɖe kplɔ dzi. Tsi le wògbɔ le nugoe me. Eɖewo le foto ɖenuwo ɖe asi

Nyɔnuwo le nɔnɔme vovovo me. Wo le kokogble me. Wokpla woƒe golowo ab wole dzidzɔ kpɔm wo le awu vovovowo me. Agblea keke. Koko makpawo wo le amakpa mumu me.

Nyadzɔdzɔgblɔxɔme. Nya nyadzɔdzɔgblɔlawo nɔ anyi ɖe afi ma. Nukpɔmɔ vovovowo le wo si eɖewo le aya me eɖewo le anyigba. Ekplɔ gã aɖe le ŋkume na wo. Atukpawo kɔ wɔ ekplɔ dzi.

Ame aɖewo le exɔ tame, wole exɔ ŋudɔ wɔm, wole atsitre nu eɖewo ɖɔ kuku, eɖewo meɖɔ kuku o. Wodo awu lɔbɔɔ, wolé gakpowo ɖe asi, eɖewo le asi fiam nane wo nɔnɔewo, gakpo le atsitre nu lɔbɔɔ le wo megbe.

Amaɖewo le zɔzɔm le agba sasra ɖe dzi, ŋutsuwo sɔ̃, wo ɖiɔ kukuwo, wo do awu vovovowo, ama ɖewo lé wo nɔnɔewo ɖe asi, agba sasra la didi lɔbɔ, gakpowo ƒoxlē eye ɖewo kɔkɔ yi ayame.

ame aɖewo bɔbɔ nyi ɖe anyigbã le egbemumu dzi eɖewo dó asiwui eɖewo dó afɔkpa ɖe afɔ wóle nugovi ɖe asi ɖevia ɖeviawo kple ametsitsiawo tsɛ le nukom eɖewo ɖɔ kuku

Ɖeviwo kple ametsitsiwo tɔ ɖe exɔa ɖe tame, eɖewo le nu kɔm na wo nɔnɔewo, eɖewo ɖiɔ kuku, wole awu vovovowo, wo do afɔkpa vovovowo, eɖewo le wo nɔnɔewo kpɔm, wo tsitre ɖe exɔa tame.

Wole ʋe ɖum le nɔnɔme tɔxɛ aɖe me. Wole, woƒe kukuwo nyakpɔ. Wodo awu aŋutiɖiɖiwo, eŋuƒoƒowo le wogbɔ. Ɖewo le awu amakpaɖiɖi me. Wole ke, wonɔ anyi ɖe keme. Etsi gbadzaa aɖe le woƒe megbe.

Yameŋu, amewo nɔ anyi ɖe eyameŋu me, kpovitɔ aɖe le awu me, ame ɖewo le atsitre, wodo awu vovovovo, ame ɖewo ɖɔ gaŋkui, ame ɖewo ɖɔ kuku, eɖe le kɔ dom ɖa, eɖewo do awu ʋi.

Etɔ gbana aɖe le, tɔdzi ʋu le etɔa dzi, ame vovovowo nɔanyi ɖe tɔdzi ʋuame, eɖewo nɔanyi ɖe tɔdzi ʋuɔ tame, eɖowo le axa dzi, tɔdzi ʋua eka tsi ɖe eŋu, eye aflaga vi le ŋgɔ nee.

Efia aɖe nɔ anyi ɖe zikpui me eye fiaŋudzɔlawo ƒo xlãe eye wole nɔnɔme vovovowo me kple woƒe sikanuwo, kple sikafɔkpawo, kɔɣlawo etablanuwo, kple kukuwo. Ame agbɔsɔsɔ aɖe si nu le afi ma ƒoxlã fia la.

Amewo le anyi nɔƒe. Wonɔ anyi ɖe zikpui ɣi me dzi. Zikpui ɣi ɖeka le atsitre, mamlɛwo le tɔ ɖom. Wòle ame atitre nunɔla kpɔm. Eɖewo ɖoe kuku, eɖewo wɔ ɖa.

Amewo le tsime. Ɖewo le gasɔ tutum, eɖewo le keke tutum. Etsi gbanaa ɖe le fi mi. Nyɔnu kple ŋutsuwo siaa, ɖeviwo siaa. Etsiɖɔɖɔ aɖe va lé wo. Wole mɔ̃ tsom.

Ame aɖewo le ayifro woƒe. Ɖeka do ayifro wu ɣie. Ŋutsua tɔ ɖe egbɔ. Nyɔnuwo le awu amadede ɖe sɔ̃me. Ŋutsuwo sɔ̃ha le nenem amedede ɖeka me. Wòle atsitre, wòle nuƒom.

Wole seƒoƒo aɖe ŋudɔ wɔm le agba vi me, etsidenu le wo gbɔ, wo bɔbɔ ɖe seƒoƒoa dzi le nukomo me, eka ɖɔ kuku, ɖeka kɔ nu aŋutiɖiɖi kɔ bla ta.

Ame eve aɖewo nɔ anyi ɖe abati dzi. Ŋutsu ɖeka, nyɔnu ɖeka. Aɖakago le ŋgɔ na wo. Nukpɔmɔ le wogbɔ wole nu kpɔ le edzi. Nuŋɔŋlɔ le nukpɔmɔ̃a dzi. Wonɔ anyi ɖe abatidzi. Xɔmetsovɔ le woƒe xɔme.

Wole akɔdaƒe aɖe. akɔdagbalẽgowo le wogbɔ. Wole agblẽviwo kɔ dee nugoawome. Ame tsitsiwo le teƒea. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaaa. Wole flime. Wole awu vovovowome. Wole nɔnɔme vovovowome.

Wole nusrɔ xɔa aɖe me, wole nusrɔm tso nɔnɔmetata ɖe ŋu, amegbetɔ ƒe dɔme, amewo le anyi nɔƒe, ŋutsuwo kple nyɔnuwo, ɖewo le atitre, wole asi fia nɔnɔmetata la.

Amewo le asi nam wo nɔewo, ame aɖewo hã do asi ɖa, ŋutsu kple nyɔnuwo sia wole nɔnɔme vovovowo me le atsitre nu eɖiewo.., eɖewo ɖɔ kuku eɖewo meɖɔ kuku o, eɖewo lé nuƒomɔ ɖe asi eɖewo do asi ɖe aya me.

Amewo le nɔnɔme vovovo me. Wolé sowuiagã aɖe ɖe asi. Sowuia vovovowo. Eye woda avɔ yibɔwo ɖe abɔ. Woda, ame ɖewo ƒe avɔwo le ama, amadede vovovowo me. Wo katã wole atsitrenu. Eŋuƒoƒo le ta na ame ɖewo eye exɔgã aɖe mlɔ̃ anyi ɖe woƒe megbe.

Wole agbalẽ kɔm de asi ná nufiala aɖewo. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Agbalẽ gbogbo aɖe le wògbɔ. Wo ta ame ɖe agbalẽa wòdzi, kola vovovowo le agbalẽa wò si. Ame aɖe le fone ɖe asi le agbalẽa ɖem.

Ɖevi aɖe le anyinɔƒe, elé emɔtrenu ɖe asi le emɔ trem, ede lɔri taya lɔria gɔme, ekplɔ le egbɔ ele xɔ aɖe me eye wole asinudɔ wɔm ele ŋku lém ɖe eŋu nyui.

Wole takpekpea ɖe me. Ŋutsuwo, nyɔnuwo, wokɔ nu bu ŋɔti nu, eɖewo do asi ɖe dzi, eɖewo do asi ɖe dzi, eɖewo ɖɔ gankui, eɖewo le atsitre, eɖewo le anyi nɔƒe eye eɖewo le nu kpɔm le didi ƒe.

Nyɔnu aɖewo le mɔdododzi. Wolé nuŋɔŋlɔwo ɖewo ɖe asi. Eɖewo lé nuƒomɔwo ɖe asi, wodo abɔ ɖe dzii, woƒe nuŋɔŋlɔ ɖewo ƒe nɔnɔme nye yibɔɔ, eɖewo le dzẽe, enuƒomɔ ƒe akpa ɖewo le ʋie, wodo atalɛgbɛ.

Amewo le anyinɔƒe le teƒe gbadze aɖe, anyigba le amadede gbemumu. Wodo nu vovovowo, avuwo mlɔ wo gbɔ, wolé nanewo ɖe asi, atiwo ɖe asi, wokɔ avɔ gba ɖe eta kple kɔme.

Amewo le atsitre, wolé asi na wo nɔewo, eɖewo tsitre le ayame kpɔm, ɖeviwo kple ametsitsiwo wo petee wole gbedodoɖa wɔm, wole nu kom, wotsitre ɖe xɔ aɖe tame.

Tɔƒo delawo le tɔdzi, wo ɖe akpa, eɖewo le ɖɔa hem, wo tsitre ɖe tɔdzi ʋuame, etɔ le gbana, eɖewo do awu, eɖewo do awu abɔvi lee, eɖewo ɖiɔ kuku, eɖewo le atitre nu eye ɖewo bɔbɔ ɖe eɖɔa dzi le hehem.

Ame aɖewo nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋu, nukpɔmɔ le ŋgɔ na wo, eɖewo le asi fiam wo nɔ nɔewo, amea ɖewo le atsitre hele nu kom, eɖewo le anyinɔƒe, hele asi fiam nu, wolé nuŋlɔti ɖe asi, seƒoƒowo le ekplɔ dzi le wo gbɔ le nugo aɖe me.

Nyɔnu kple ŋutsu aɖewo nɔ anyi ƒoxla ekplɔ, tsinonu le agba vi aɖe dzi le ɖeka ƒe akɔ me, tsinonu bubu aɖe le ame bubu ƒe alɔ dzi, nyɔnu aɖe lé foni ɖe asi, wole, woɖo nukomo, ame eɖewo ɖɔ gankui, eɖewo meɖɔ gaŋkui o.

Ame aɖewo le wɔ ɖum. Wo le nɔnɔme vovovo me. Ɖewo kɔ nutata. Ɖewo kɔ dzonu ɖe kɔ wode dzonu abɔ. Wosa avɔ ɖe akɔta. Avɔ vovovowo. Ame aɖewo do asigɛ, ame aɖewo do alɔnuga.

Ame aɖewo le teƒe gbadza aɖe, ame eve le atsitre, ŋutsu kple nyɔnu, ɖeviwo kple ametsitsiwo nɔ anyi ati aɖe te, eɖewo nɔ anyi ɖe xɔ me le zikpui dze aɖe dzi, wole nu kom na wo nɔ nɔewo, eɖewo le nu kpɔm le didiƒe.